Antu anokurudzirwa kupfeka zvivhara nyare nezvivhare muromo nezvivhara mwiri kana une matenda anotapurirwana .Ikodzero yemuntu weshe kupfeka Izvi ngokuti zvinotidzivirira kubva kumikuhlani yakaita sedenda reIbhola .

Kodzero yemuntu wese neantu anoshanda kubare kwezveutano kunyanya nyanya madhokoteya nanamukoti apfeke hembe dzinovharire mukohlani dzakaita sedzezvivare nyari , zvivare mwiri , zvivare muromo , kuitira satakurana nemukohlani

Ikodzero yemuntu weshe kunge eifundiswa maringe ngezveutano. Amweni anofanira kuchengetedzwa kubve kumikhuhlani yakasiyana siyana yakaite semikhuhlani inotapurirwana. Antu anokurudzirwa kupfeke zvivhare nyara, zvivhare muromo nezvivhare mwiri.

Mazuwa ai kwaange mikuhlani yakasiyana siyana imweni yemikuhlani iyi anthu anofanire kupfeke zvivhare nyara, zvivgare murome nezvivharee muwiri kuitire amweni asabatire mikuhlani inotapurirana kwemene.

Ikodzero yemuntu vese kumbaifundiswa maringe ngezveutano antu anofanire kugeze nyare kana achibve kuchimbuzi. Amweni vantu vanofanire kugeze nyare kana achibva kunotamba kana abata zvisina kujairika antu ngageze nyare nekuti hutano hwenyare hwakakosha.

Ikodzero yaana mai wese achangobve kubare neane ndani kumbaihamba kuchibhedhleri kundodonhoDzerese ndumure dzayo mukhuhlani yakasiyana siyana inobate ndumure dzichiri kukura imweni inoite ndumure dzizokure dzakaremara.

Antu havakodzeri kumwa mvura yemuzvikova yemumadhamu nekuti imweni inemge ine hukosha hunokonzera mukuhlani yakasiyana siyana antu anofanirwa kunwa mvura yepa zvibhorani neimobuda mumatepi nekuti imvura yakafashaidzwa yakachena.

Ikodzero yemuntu weshe kuti awane ruzivo maringe nezveutano. Antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhendleri pamweni nekundaa dzinobatsirwa antu achinobatsirwa maringe ngezveutano. Pamweni kutarirwa mukhuhlani nekupihwa mutombo.

Ikodzero yemuntu weshe majaya nendombi kuambiswe kuzvibhehlere ana baba nana mai avaniswe fundo kuzviingekuti ikodzero yemuntu wese antu afundiswe maringe nezveutano avhenekwe ndxondo nemwoyo.

Ndaa dzinobatsirwe vanhu ngekuzvibhehleri kunofanire kwakanatsurudzwa kune hutsanana hwepamusoro wedera-dera antu afundire ngezveutsanana anombaiteyo kudzimba dzaanobveyo kuchengetedze utano pamweni ngekudziirire utachiwana kwemene.

Kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsirwe anthu kunofanira kune motokari dzemambulenzi dzinotakure anthu kuaendese kuzvibhedhlere zvekudhorobha zvinenge zvine mishina yepamusoro dera-dera kuti anthu awone kubatsirwa awone kupora.

Ikodzero yemuntu wese kumbahambiswe kuzvibhehlere nekundaya achinombaifundiswa. Antu anofanire kufunda ngezveutsanana ngekuti kuzvibhehlere nekundaa idzi kunenge kwakachena kwakakwenenzverwa zvepamusoro-soro, antu afundire ngezveutano.

Ikodzero yemuntu weshe kumbayi hambe kuzvibhedhlera kunoringirwa mikhuhlani yakasiyana siyana. Amweni eiringirwe mwoyo, kuringirwa makodo, kuringirwa mirenje inodzimba pamwe nekupihwe mitombo inorape mukhuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe, anamai, ana baba, majaya nentombi kuti ahambe kuzvibhadhlera kundoringirwe mikodo inodzimbe, nyara, uyezve nekupihwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana.

Ikodzero yemuntu weshe kuhamba kuzvibhedhlera kuzorapwe antu kuzofundiswa maringe ngezveutano pamweni kuningirwa mitundo kuningirwa mikuhlani kuningirwa ngazi pamweni kuningirwa mutombo maererano nemikhuhlani yakasiyana siyana.

Ikodzero yemuntu wese kuhanda kuzvibhehleya kunoningirwe majaya ndombi asharukwa ana mai nanababa mundomingirwa kuzvibhehleya muchipangidzwa zivo maringe ngezveutano nezvemukuhlani akasiyana siyana meipirwe mitombo.

Ikodzero yemuntu wese kumbahambiswe kuzvibhedhlere nekuntaa dzinobatsirwa antu, afundiswe zveutano apihwe mutombo , pamweni nekuvheneke mikhuhlani yakasiyana-siyana, zvinoite antu agare akangwarira, uye akagwinya.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlere nekundau dzinobatsirwe antu. Antu anofanirwe kunoringirwe mikodo kuringirwe mirenje, kuringirwe mikhuhlani yakasiyana-siyana ngekufundiswe maringe ngezveutano, uye aziye mikhuhuhlane yakasiyana-siyana kwemene.

Ikodzero ye muntu weshe kumbai fundiswe maringe nge zve utano antu anokurudzirwa kuhamba mu zvibhedhlera ne ndau dzino detsera antu kuno ningirwa pamweni ne kudzidziswa nezve mu kuhlani yaka siyana siyana kuti antu agare aka gwarira.

Ikodzero yemuntu weshe kubaifundiswa ngezvehutano antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera ngendau dzinobatsirwa antu achibaifundiswa maringe ngezvehutano kuti aningire hutano hwavo pamweni nekuziya mikuhlani yakasiyana.

Ikodzero yemuntu weshe kumbaifundiswe maringe ngezveutano. Antu anofanire kufundiswa ngezveutano agare akazvidziirira, agare akangwarira achiziya nezvemikhuhlani uye ngezvemitombo inorape mukhuhlani yakasiyana -siyana. Tikadai izvi antu anogare.

Kuzvibhedhlere nekuNdawu dzinobayirwe vandu kunofanirwe kuti kutogare kweyitakurwe vandu mweyitovabvise mudhorobha kunenge kune mishini yakasiyana siyana inombivheneke mikhuhlani pamweni ngokupiwe mutombo.

Kuzvibhedhleri nekundaa dzinobetserwe antu antu anokurudzirwe kuhambeko kunofanire kune utsanana hwepamutsoro edera dera imweni yehutsanana iyi inoti antu afundire kunoita utsanana kumhatso yayo kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe majaha ngendombi, anamai anababa asharuka, kumbaahambe kuzvibhedhlere kunoringirwe ngemadhokodhee pamweni nganamukoti. Zvinoabatsira agara achiziva maringe ngeutano hwavo uye achiri akagwinya ere kana kuti ave pamutombo.

Majaha ngendombi anokurudzire kuhambe kuzvibhedhlere kunombaifungiswa maringe ngezveutano hwepabonde. Amweni achipihwe dzidziso maringe ngezvekupfeke butiro antu asabatire mikuhlani yakasiyana-siyana.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera koringirwa ngezveutano antu anofanere kuhambe kuzvibhedhlera koringirwe mwoyo, ndxondo , mirenje pamweni ngenyara antu opuwe mitombo inorape nemikuhlane yakasiyana.

Inenge jee nyamba igwinyiso remene-mene, antu anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlera amweni achinoringirwe mukhuhlani yakasiyana-siyana yakaita semukhuhlani inobate mwoyo inobate ndxondo, inobate mutombo anhu opuwe mutombo

Ikodzere yemuntu wese kuti ange achiwaniswe zivo maringe ngezveutano .Antu anokurudzirwa kuhamba muzvibhehlera nemindaa dzinobatsirwe antu ,achinovhenekwe makodo ,kurova kwemoyo mirenje pamwe nen'con'condo

Ikodzero yemuntu weshe kuhambise kuzvibhedhlera kuvheneka makodo ,kuningirwe mirenje ,kuningirwe nyari ngekuti amweni anombaigare ane mikuhlani yakasiyana siyana inenge yairye mirenje nemakodo kwemene.

Zviro zvakaita sezvinoshandiswa ndiana mukoti ngemadhokodheya, zvimushini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvinokurudzirwa maningi kuti zvigare zveinaisiriswa. Zvirambe zveibaashanda zvakahlaburika yaamho.

Kuzvibhedhlere mazuva anyamashi kwavanikwe michina yesaenzi imweni inoshandiswa kuvheneke ndxondo, kuvheneke mwoyo, kuvheneke mukodo, kuvheneke murenje pamweni nenyare. Antu opihwe mutombo unoenderana nemukuhlani yaanohweyo hwemene.

Kuzvibhedhlere nekundaa dzinebatsirwa antu kune mhatso yesainzi. Mhatso iyine mune michina imweni yemishina iyi inoshandiswa kuvheneke ngazi, mutundo kuvheneke mukuhlani, uye ngemutombo inopuhwe antu kuti haana mukuhlani ere.

Mqzuwa anyamashi ekuchibhedhlere kwaangemishina yemhando yepamusoro dera-dera, mishina iyi inonga iri mumphatso inoitwa ngezvesainzi. Anthu anenge achivhenekwe mikodo, kuvhenekwe mirenje, kuvhenekwe ndxondo pamweni ngekupihwe mitombo inoshanda kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwe antu kune mhatso ingenemishina yeSainzi. Mishina iyi basa rayo ngerekuvheneke ngazi, kuvheneke mikuhlani, kuvheneke mitombo imweni inenge ichipuwe antu kuti haina mukuhlani here kwemene.

Kuzvibhehlere kune ndaa dzesainzi. Kundaa dzesainzi kunenge kune mishina yakasiyana siyana, imweni inoshandiswe kudzimure moto kana chibhehlere chabatire moto imweni inoshandiswe kuchengete mvura inoshandiswe kuzvibhehlere.

Kuzvibhedhleya kune mbatso inoite nezvesainzi, mhatso iyi inishanda muntu anenge aine fundo yepamusoro yedera dera muntu uyu unenge echivheneke ngazi, kuvheneke mutundo pamwe nekuvheneke mikuhlani.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsira vantu kune mbatso inoite ngezvesainzi imomo, mhatso imomo mune michini yakasiyana, imweni inoshandiswa kuvheneke ngazi, mutondo, mukuhlani pamweni ngemutombo inopihwe antu.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemwene, antu anokurudzirwe kuendeswe kuzvibhedhlera kuoningirwe ndxondo. Antu ane ndxondo dzisina kuita zvakanaka kana akarasa njere anokurudzirwe kuendeswe kundau dzinochengetwe antu pamweni ngekupihwe mitombo.

Ana mai ane ndani neamweni achangobva kuzvara, anokurudzirwe kubaise ndumure dzawo kuzvibhedhlere dzindodontedzerwe mutombo inorapire ngekudzivirire kubve kumikuhlani yemhetamakumbo neimwe yawo inobate ana adodori.

Ana mai achangobva kubare nana mai ane ana anokurudzitwa kuhambe kuzvibhedhlere uko kuzvibhedhlere kwaane mishina imweni yaakaite semabhokisi inoitwe ana anenge abarwa nguwa isati yakwana anoningirwa ngemadhokodheya achipihwe mutombo.

Mazuva anyamashi muzvibhedhlera kwaane micheni yemhando yepadera-dera. Imweni micheni iyi inoshandiswe kuchengete mitombo inopiwe vantu, imweni kuringire ngazi, kuringire mutundo, zvichivhenekwe mikhuhlani pamwe nekupiwe mitombo.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhlere kwaange ndaa yesainzi, mundaa umu mune mishina yakasiyana-siyana, imweni mishina iyi inoshandiswe kuvheneke kurowa kwemwoyo, imweni kutarire ndxondo, imweni kutarire mikodo. Imweni kuringire mirenje kwemene.

Mazuva anyamashi, kuzvibhedhlera kwaanemishina yemhando yepamusoro, yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuise madhiripi anenge achipiswe antu mitombo asinga kwanise kunge echi donhedzegwa kwemene.

Mazuva anyashi kuzvibhedhlera kwaane michina yemhando yepamusoro dera dera imweni yemichina iyi inoshandiswa kuringire ngazi, kuringire mutundo, imweni kuzwa kurova kwemoyo, imweni inoringire ndxondo antu opihwe mitombo inorape mukuhlani .

Kuzvibhehlera kwaite michina yemhando yepamusoro yederadera, imweni yemishina iyi inoshandiswa kuvheneke ngazi, kuvheneke mutundo kugadzire mitombo pamweni nekuvheneke mikhuhlani yakasiyanasiyana, ngemeningo.

Kuzvibhedhlera kwaane nhumbi dzepamusoro deradera, dzimweni nhumbi idzi dzinoshandiswa ngama dhokodheya, dzimweni ndiana mukoti dzinovhare nyari, kuvare muromo, kuvare mwiri weshe kana echirape mukhuhlani unopararira.

Muzvibhedhleri mazuwa anyamashi kwava ngemishina yemhando yepamusororo yedera dera, imweni inogadzire meno inopiwe antu anenge arasikirwa ngemeno munjodzi .imweni inogadzire nyara dzinopiwe antu anenge arasikirwa nenyara munjodzi.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlere kovanikwa michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi noshandiswe kuchengete ngazi kuchengete mutundo inombai shandiswi madhogodheya achivheneke mikuhlani yakasiyana-siyana, antu opihwe mutombo.

Mazuva anyamashi kuzvibhehlera kwaane michina yemhando yepadera dera. lmweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneka mikodo, kuvheneke mitundu, kuvheneke mirenje pamwe nemoyo. Pamweni inogadzire mitombo inopihwe antu kuti amwe.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera kwane mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kuvheneka ngazi imweni yemushina iyi inoshandiswa kugadzira meno kugadzira nyara inenge yatsakatika m unjodzi vantu vopuwa umwe nyara.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera kwane mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswa kuningira ngazi kuningira ana mai anenge achivhiiwa imweni kunama ana mai anenge achivhiiwa achibare ndumure kwemene.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kutakura ngazi kutakura mutundo imweni kuvheneke mikuhlani yakasiyana-siyana antu opihwe mutombo opora.

Mzuva anyamashi kuzvibhedlera kwaane mishina wepamsoro yepadera dera ,imweni mishina inovheneke ngazi, kuvheneke mitombo ,kuvheneke mikuhlane yakasiyana siyana antu vopiwe mitombo inorapa gomene.

Kuzvibhehlere kwange muchina yechimanje manje imweni ye muchina iyi ipihwa antu ane mikodo nemirenje yakatsakatika panjodzi ikagurika antu anopuwe muchina iyi kuti agone kuishandisa achifamba zvakanaka kwemene.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhlere kwaite twumishina twemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yamishina inopihwa antu ane makodo asina simba, neantu ane mirenje inenge yatsakatika antu aite tsaona, ngezvemotokari anopihwe mishina iyi .

Kuzvibhedhleya mazuva anyamashe kwave nemishina yemhando yepamusoro wederadera . Imweni mishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mitundo, imweni kuvheneke mitombo inopuwa vantu kwemene.

Kuzvibhehlera kwaangemishina yemhando yepamusoro yederadera. Imweni mishina iyi antu anokwanise kugare amweni anorarire achiringirwe mitezo. Pamweni kuvhenekwe ndxondo pamweni kuvhenekwe mwoyo opihwe mitombo.

Kuzvibhedhleyayo kwaane michina yemando yepamusoro yedera-dera imweni inenge nharembozha madhokodheya nanamukoti vakwanise kukurukura amweni vari kune imwe mhatso

Mazuva anyamashi kuzvibhedhleya kwaane muchina yemhando yepamusodera dera imweni muchina iyi inoshandiswe kuichengetedza tumuchina tudiki takaita sezvigero manayithi majekiseni anoshandiswe kubata antu pamweni ngekupa antu mutombo

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlere kwaa ngemichina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kupe antu mitombo asingakwanisi kunge achibaiwa. Imweni inodonhedzereswe mitombo kundumure, antu otopora kwemene.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera kwane michina yamhando yepadera dera imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneka mitundo kuvenekan ngazi nekuvheneke mikuhlani yakasiyana siyana imweni inoshandiswe kuvheneke mitombo kwemene .

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhleri kwaane mishina yakasiyana siyana imweni inoshandiswe kutarire kurova kwemwoyo imweni inotarire ndxondo imweni inotarire mukodo pamweni ngemarenje antu anoringirwe mukhuhlani yakasiyana siyana kubudikidza ngemushini iyi.

Kuzvibhedhlere kwaange nemichina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemishina iyi inenge iri mumhatso inoita nezvesainzi umu anthu anoerengerwe moyo ndxondo amweni nemikuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Mazuwanyashi kuzvibhedhlera kwange mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswe kutarire kurova kwemwoyo, imweni inovheneke ndxondo, imweni inotarire kupishana pishana kwemutombo antu opihwe mitombo inorape mikhuhlani.

Mazuva anyamashi muzvibhedhlera kwaava nemushina yepamusoro yepadera dera imweni yemuchina iyi antu anorare achivhenekwe mushana imweni antu anorara achivhenekwe mwoyo imweni achivhenekwe ndxondo pamweni nemukuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Zvigero mapanga tsono nemareza zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvinge zvakabaa chena yaamho kuitira kuti zvisakonzera matenda nemikhuhlani zvakati kuti.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Anthu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikhuhlani yakasiyana -siyana, yakaita semikhuhlani yebesha, mikhuhlani yemudumbu munoshinya-shinya uye mikhuhlani isina kujairika.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mukuhlani yakasiyana-siyana. Imweni inogadzira makanda anenge akakwasharara, imweni inodzivirire mutumbu, imweni inodzivirira mikuhlani yepabonde.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Anhu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiya-siyana. Imweni yemitombo iyi inowedzere ngazi imweni inodzivirire mikuhlani

Mitombo yenazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana, imweni mitombo iyi inowanika kuzvibhedhlere nekuzvitoro zvinotengese mitombo, anhu anombaitenga.

Mutombo yamazuwa anyamushi mutombo inoshanda kwemene antu anokurudziru kushandisemitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana siyana imweni mutombo iyi inowanikwe muzvibhedhleri nekuzvitora kunotengeswe mutombo antu ano mbayihambe tenge orape mukuhlani.

Mutombo yemazuwa anyamashi mutombo inombashanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mbuhlani yakasiyana siyana imweni mitombo iyi antu anopuwe kuzvibhedhlera amweni anotenge kuzvitora zvinotengese mitombo kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene, andu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngokuti inorapa ngohlani yakasiyana siyana imweni inopihwa andu bhohleyari imweni andu anondotenge andu otomwe opore kwemene.

Mitombo yamazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokkurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana imweni inowanike kuzvibhehlere imweni anhu anonotenga kuzvitoro antu otomwa opona kwemene.

Mutombo yemazuwa anyamashi mutombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi ngekuti onorape mukhuhlani yakasiyana siyana. Yakaita semukhuhlani yebesha kundumure, ngemukhuhlani yemutombo yeantu anoshinya shinya kuantu akuru amweni apore.

Mitombo yamazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu. anokurudzirwe kushandise mitombo iyi, ngekuti imweni inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Imweni yemitombo iyi inopihwe kuzvibhedhlere, imweni inotengwe kuzvitora kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi , mitombo inoshanda kwemene. Imweni mitombo iyi inoshandiswe kurape mukhuhlane yakasiyana- siyana . Imweni inoshandiswe kudzivirire mukhuhlane , imweni inopuwe kuzvibhedhlere .Imweni antu anotenge kuzvitoro

Mitombo yemazuwa anyamashi, mitombo inoshanda kwemene ,imweni mitombo iyi inorape mukhuhlane yakasiyana siyana ,imweni inopiwe kuzvibhedhlere ,imweni antu anotenge kuzvitoro woshandisa woropore mukhuhlane kwemene.

Mitombo yemazuva nyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikuhlani yakasiyana-siyana kundumure inorape mukuhlani ngebesha nekunyaradza mitombo inoshonye vasharukwa inorapa mukodo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene .Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyii ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana , imweni yemutombo iyi inopihwe antu ekuchibhedhlere imweni antu anotenge kuzvitora zvinotengesa mitombo.

Mitombo yemazuwa anyamashi , mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mukhuhlani yakasiyana siyana imweni mitombo iyi inopiwa kuzvibhehlera amweni ngekutenga kuzvitora kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni yakajairike ngeinosisa kujairika. Antu anoringirwe kuzvibhehleri kuhambiswe kunotenge mutombo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa yekushandise mitombo iyi ngekuti inorapa mikohlani yakasiyana siyana imweni inopirwe kuzvibhehleya imweni antu anotenge kuzvitoro antu oshandise opore.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngokuti inorape zvikukutu. Imweni antu anopiwe kuzvibhedhlere imweni antu anotenge kuzvitora zvinotengese mitombo antu omwe opona.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inosimbise mwiiri, imweni inowedzere ngazi. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti mitombo yakagadzirwa zvemene.

Mitombo mazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana. Imweni mitombo iyi antu anopuwe kuzvibhedhlera amweni anotenge kuzvitoro kwemene.

Mutombo yemazuva anyamashi mutombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandise mutombo iyi ngekuti imweni inorape mukuhlani yakasiyana siyana imweni yakajairika ngeimwe isisajairika mutombo iyi mutombo inorape kwemene.

Mitombo yemazuwano anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mukhlani yakasiyana siyana kundumure imweni inorapa mikuhlani yebesha kuasharukwa imweni inonyaradze makodo anodzimbe kunamai anentani imweni inonyaradze ntani.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mukuhlani yakasiyana siyana yakajairika ngesisa jairika imweni antu anopuwe kuzvibhehlere imweni antu anotenge kuzvitoro.

Mutombo yemazuwa anayamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi ngekuti imweni inogadzire maganda akakwasharara antu otonake mwiri imweni inorape mikhuhlani akasiyana siyana antu otopore.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Inobetsera kurapa mikhuhlani yakati kuti, mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kuhambiswe kuzvibhehlere uye antu atarirwe ndxondo ngekuti utano hwendxondo hutano hwakakosha kwemene. Antu anofanhire kurapwe ndxondo asataike njere, amweni aendeswe kundaa dzinochengetwe antu akataika njere kwemene.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anombaikoshese utano hwendxondo, antu aneurwere zvendxondo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsirwe antu kuti aringirwe ndxondo asazotaika njere kwemene.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa ngemuntu weshe akuru neadoko. Ngekuti utano hwendxondo hwobaanesa antu azhinji akuru neadodori.

Ikodzero yeana adori dori kumbaihambiswe kuzvibhehlere kundoringirwe umukhuhlani inobate ana achikura amweni adonhodzerwe mitombo inodziirire kubva kumhetamakumbo ana akuure akagwinya akure akatsamwirira kwemene.

Ana adodori-dori anokurudzirwe kuhambiswa kuzvibhedhlere aende kunovhenekwe ndiana mukoti, amweni ngemadhogodhere. Anofanira kunge anechibhuku chekuendese kuzvibhedhlera chinonyorwewo zvanenge achirwe nemadhogodheye.

Ana adodori ano faniswe ku hambiswe kuzvi bhedhlere amweni anofanire kuhambiswe ku ndau dzino yevedza zvinovape mudakaro uye vano funda vei ona ma popai amweni echi nzwisise zva anombai fundiswa.

Ana adoridori anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehleri anombaivhenekwe utano hwavo ngemadhogodheye. Amweni achiringirwe mikuhlani yakasiyana-siyana pamweni ngekupiwe mitombo inorape mikuhlani inobate ana.

Anamai anendani ngeachangobve kubara anokurudzirwe kuhambe nendani dzayo pamwe ngendumure kuzvibhedhlere, dzinovhekwe ngemadhogodhee. Amweni achivhenekwe mikuhlani pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani inobate ana.

Ana adoridori anokurudzirwe kuhambiswe kuzvikora amweni kuzvibhedhlera echinombai vhenekwa nemadhogodheya pamweni ngaana mukoti. Amweni anokurudzirwe kutengerwe zvitoi zvekutambisa ngekuti zvinoape mudakaro kwemene.

Mazuva anyamashe kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yepadera dera, michina iyi ndeyesainzi, imweni inoshande kuringira ana adoodori, ichivheneke mukuhlani yakasiyana-siyana, ichivheneke kurova kwehana pamweni ngekupiwe mitombo.

Ana adori dori anokurudzirwe kumbahambiswe kuzvibhedlere ngeabereki yayo. Amweni ondovhenekwe mikuhlani yakasiyana-siyana pamweni ngekutonhedzerwe mitombo inorape mikuhlani inobate ana adori- dori achimbaikura kwemene.

Ana adori-dori anokurudzirwe kuhambiswe kuzvibhedhlere, pamweni anombaitarirwe nemadhokodheya, pamweni naana mukoti pamweni achidonhedzerwe mitombo inorape ana, imweni inodziirire mikuhlani inobate ana adori-dori.

Ana adodori anokurudzirwa kuende kuchibhedhleya amweni aindoningirwa makodo amweni achiningirwawo ndxondo pamwe nekudirwa mikuhlani inorape kwemene.

Madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kuzvichengetedze vanokurudzirwa kupfeke zvivharanyari zvivharamuromo nezvivharimuiri kana vachirape mikhuhlani yakasiyana siyana kuti usatapurirane hosha pamwe nekuende nehosha kwemene.

Ikodzero yemunthu weshe kuzvingwarire maringe ngezveutano, vantu vanofanire kuchenese mphatso yayo amweni achimbaihamba kuzvibhedhlere kunovhenekwe mikodo, kuvhenekwe mirenje, kuvhenekwe ndxondo pamweni nemwoyo antu opihwe mutombo.

Ikodzero yemuntu wese kumbaihamba kuzvibhedhleya kundovhenekwa kunyanya nyanya anamai ane ndani neachangobve kubara, vanokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlere kunoringirwe ndani dzawo pamweni nekupihwe mutombo unonyaradza ndani kana yodzimba.

Ikodzero yemuntu veshe kuhamba eihamba kuzvibhedhlera ngekundaa dzinobatsirwe antu. Achinovhenekwe mwoyo, ndxondo, kuvhenekwe mikuhlani yakasiyana-siyana, pamweni ngekupihwe mutombo.

mazuva anyamashi andu anokurudzirwa kuhamba muzvibhlera kundovhenekwe, kunyanyanyanya akweguri anokuridzirwe kuende kuzvibhlere kuvhenekwe madziso , nekuvhenekwe moyo nemukodo ngekuti ekwegura mikodo inenge yeikwegurawo.

Ikodzero yemuntu weshe kohambe kuzvibhedhlere koningirwa inga majaya, ntombi, asharu kana mamai nababa. Vanokurudzirwa kohambe kuzvibhedlere koningirwe, achivhenekwe mikhuhlane yakasiyana siyana ngekupiwe mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kubaifundiswa maringe ngezveutano ana adodori anofanire kufundiswa zvakare maringe ngezveutano ngekuti mukuhlai haina zera ana anongobatwa nemikuhlani asina kudziirira aofanire kufundiswa .

Ikodzero yemuntu weshe kumbayi hamba kuzvibhedhleri nekundaa dzinobetserwe antu achinoringirwe ngezveutano amweni achivhenekwe nzeve kuvhenekwe mukodo kuvheneke mwoyo pamweni nemwoyo anhu opiwe mutombo inorape mukhuhlani.

Ikodzero yemuntu weshe kumbai hamba kuchibhehlera kundai inobatsire antu uko anopangidze fundo maringe ngezveutano uye achivheneke mukuhlani yakasiyana siyana pamweni ngekupuhwe mutombo inorape mukuhlani yanenge aningirwe.

Kumhatso inotengeswe mutombo imweni yemitombo inofane kungwarirwa pando panotonhorere. Imweni haifanirwi kupiswa ngezuva ngekuti inozoshaishe hutano hweantu. Imweni yemitombo iyi inorape mikuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Mumhatso inotengesa mitombo inofanire kunge iri pakajeka panombaionekwa ngeantu antu. Antu anorumbe kunotenge mutombo yemikuhlani isingadi kuti aende kuchibhedhlere. Antu ototenge mutombo omwa mutombo opora asina kuende kuchibhedhlera.

Kumhatso inotengeswe mitombo, imweni yemitombo inofanire kungwarirwa pantu panotonhorere, haifaniri kupishwa ngezuwa ngekuti ingashaishe utano hweantu ikatadze kurapa antu, antu akaange mikuhlani kwemene.

Kumhatso kunotengeswe mitombo imweni mitombo inofanirwe kungwarirwa panhu panotonhorera, panopipirira haifaniri kupishwa ngezuwa ngekuti inoshaishike ,ikashaisha utano hwevantu ,antu akasapora mukhuhlani ukapararira antu akarwara.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni inopihwa kuzvibhedhlera. Imweni anhu anotenga kuzvitoro obaishandisa kwemene.

Kumhatso inotengesa mutombo ,imweni mitombo inofanirwa kungwarirwa panthu panotonthorere ,imweni aifaniri kupishwa ngezuwa ngekuti inoshaisha utano hwevanthu ukatadza kuporesa mikhuhlane inofanire kurape anhu akarwara kwemene.

Kumhatso inotengeswe mitombo, mitombo inofane kungwarirwe. Imwene haifaniri kupishwa ngezuva ngekuti inoshaishe utano hwevanhu. Mitombo inofane kuiswa pantu panotonhorere kuitire ishande ngemazvo.

Kumbatso inotengeswa mitombo imweni yemitombo inofana kungwarira panhu panotonderera kwete kupishwa nezuva ngekuti inoshaishika ikashaisha hutano hwevantu antu akatadza kupora hutano ukazorambirwa kwemene.

Kumhatso dzinotengese mutombo anofane kungwarire mundaa nemumagange kuti antu akahwe mukhuhlani anokwanise kurumba kotenge mutombo asine kuhambe kuzvibhedhleri zvinoti antu apore ngekukurumidze kwemene.

Kumhatso inotengeswa mutombo kunofanira kune antu akafundira zvepamusoro yedera-dera. Antu aya anotsana ngurira asharuka maringe ngezvemitombo, uye nezvemikuhlani yanenge echitengera mitombo yacho kwemene otomwe.

Kumhatso inotengeswe mitombo imweni mitombo inofane kungwarirwa pandu panotonhorere aifaniri kuoiswa ngezuva ngekutu inoshaishike ikazoshaishe utano wevantu antu akave ngemikhuhlani usingaperi, imweni inopararire gwemene.

Kumhatso kunotengeswe mitombo imweni yemitombo inofane kungwarirwe pantu panotontorere. Aifaninhiri kupishwa ngezuwa ngekuti inoshaishe utano hweantu, antu akatadze kupora, akabatwa ngemikhuhlani kwemene.

Kundau dzinotengese mitombo imweni yemitombo inofane kungwarirwe pantu panotondorera imweni isaemere kupishwa ngezuwa ngekuti inoshaishe hutano hweantu. Imweni inozowedzera kupararire kwemikhuhlane antu akatadza kupora.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape, inoporesa kwemene. Imweni inowanikwa kuzvitoro mumadhorobha. Imweni antu anoipiwe kuzvibhedhlera ombaishandisa opora.

Vashandi vebandiko rezveutano vanokurudzirwa kuhamba mundau ngemundau vechifundisa anthu maringe ngezve mukuhlani uye kuavaziise mutombo inorapa mukuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Vashandi vebandiko rezveutano vanokurudzirwe kunga vari hande mutande muma gange vachofundise vandu maringe nezveutano pamweni andu achiite mutambo achitaurirana mutaurirano kuitire kuti ave ngeutano.

Antu anoshande mubandiko rezveutano anokurudzirwa kumbahambe mundau nemumigange echifundisa antu maringe ngezveutano. Zvinobatsire antu kuti agare akangwarira echiziya ngezveutano gwemene vantu vapore vanemudakaro.

Ashandi ebaandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau nemumiganga achifundise anhu maringe ngezveutano achiapupurire ngezvemikhuhlani yakasiyanasiyana uyezve nezvemitombo inoshandiswe kurape mikhuhlani yakasiyanasiyana.

Ikodzero muntu vese majaha ngendombi kuringire pamweni nekufundiswa maringe ngezveutano hwepabonde. Majaha anofane kufundiswe ngezvekupfeke butiro kana achiite bonde, uye asabatire mikuhlani yakasiyana-siyana yakaita se echaivhii ngeedzi.

Ikodzero yemuthu weshe angaa jaha kana ndombi kufundiswe maringe ngezvepabonde ,ngekuti anhu mazuwa ano arikuite bonde asine kubutira zvinoita abatwe ngemikhuhlani yakasiyanasiyana, ikodzero yeantu eshe kuti kufundiswe kuti aziye.

Ikodzero yemuntu wese anamai naanababa kunge antu achiziye maringe ngezvehutano hwepabonde. Antu anombai fumdiswe kuzvibhedhleri maringe ngezvebonde, kuzvi chengetedza pamweni achishandise butiro rinodziirire kutapurirana kweutachiwana.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere kunofundiswe maringe ngezveutano hwepabonde. Antu ambaifundiswa ngezvekupfeke butiro kana achide kuite zvebonde zvinodziirire kutapurirana kwemikhuhlani kwemene.

Majaha nendombi anokurudzirwa kumbifundiswa maringe nezvepabonde, agare achiziya marongero ezvepabonde antu apiwe mabutiro kuzvibhehlere kuti azvidzivirire kubva ku AIDS HIV neimwe mikhuhlani inowanikwa pabonde.

Ikodzero yemuntu weshe kumbaifundiswa maringe ngezveutano hwepabonde , majaha ngendombi anofanira kunga ane zivo maringe ngeutano hwepabonde. Amweni anogone kushandise butiro kana achiziye zvepabonde kudzivirire mukhuhlani.

Kodzero yemuntu weshe kuti ange achiringiswa pamweni ngekudzidziswe ngezveutano hwepabonde antu anofanire kufundiswe ngezvemikhuhlani yakasiyana siyana yepabonde yakaita se AIDS yakaita seurwere hwe HIV pamwe inenge yakasiyana siyana.

Utano wepabonde utano wakakosha kwemene, antu anofanire kufundiswa maringe ngezve utano wepa bonde kunyanya nyanya majaha nentombi ndiwo achiri kuita ngezve bonde, anokurudzirwe kunoringirwe mikhuhlani iyi asati aite bonde.

Ikodzero yemuntu weshe majaha nendombi kuti ana mai nana baba kuti vafundiswe maringe nezveutano hwepabonde uye vasaite gore mwana gore mwana ana mai vanofundiswe kuti vanoningirwa gomarara rechibereko zvinova batsire.

Ikodzero yemuntu weshe kumbaifundiswe maringe ngezveutano wepabonde kunyanyanyanya majaha ngendombi vachiri kukura vanofanirwe kufundiswa maringe ngezvebonde kudzidziswa kubutira kana achiite bonde ngekuti amweni anobatire mukhuhlani.

Ikodzero yemuntu wese kumbai hamba kuzvi bhenhlera vantu vanoita mitambo yakasiyana -siyana yakaita sekukaba mabhora kurumba kutuhwina nemabhora enyara vanokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhleri vando vhenekwa nema dhokodheya ngemukoti .

Antu anoita mitambo yakasiyana siyana antu aya anokurudzirwa kurye kune hutano ngekuti kurya uku kunowedzererza kuti mwiri iite yakakura pane mbaita mitambo yakaita sekukaba mabhora nekutuhwina.

Antu anoite mitambo yakasiyana-siyana ,yakaita sekukhaba mabhora, kurumba, mitambo yenyara kokusimudze simbi, anokurudzirwe kunga aine mitombo yekuti azo amwe kana ashakadika kana kuvhunika kwemene.

Kuzvibhehlera kwenge nemushina yamhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inopirwa antu anenge anemirenje yakatsakatike panenge aita tsaona ngedzimotokari antu anopirwa mushina iyi ngekuti ine mavhiri ogare achisundwe.

Antu anofanirwe kuudzwe kuti mvura mutombo antu angwarire kumwa mvura yakawanda pazuva ngekuti mvura mutombo ino dzikise kupisha kwe mwiri uye mvura inorape mukuhlani yaka siyana siyana uyezve ino gadzire makanda.

Antu anozviziva here kwemene kuti mvura mutombo unoporesa vantu vanoita mitambo yakasiyana siyana yakaita sekukabe mabhora mutambo yenyara anokurudzirwa kumwa mvura ngekuti mvura mutombo.

Ku zvibhedhlere kwange mishina ye mhando yepa musoro ye dera dera imweni ye mishina iyi ino shandiswe ku vheneke ngazi ne mutundo pamweni nge mu kuhlani imweni ino shandiswe ku vheneke mutombo inopuwe antu tichi tarire kuti ayina mu kuhlani ere.

Mutombo yekudhaa mutombo inoshanda kwemene. Asharuka vekudhaya aishandise imweni yemutombo iyi. Airye mashakani, airye mbidzi dzemuti. Aifashaidza ngemvura iri pamoto ogadzire mutombo inorapre mukuhlani yebesha ngeyemutumbu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, imweni yakaita segavakava inoshandiswe kugadzire mitombo inorape chiso chinenge chakwasharara, imweni inoshandiswe kurape mitumbu munodzimba, imweni inoshandiswe pazvifuyo kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni mitombo iyi antu anofanira kushandisa aine zivo ngekuti imweni inoshaishe utano mukuhlani ukapararire antu akatadze kupora antu akazove nemukuhlani kweupenyu hweshe .

Mutombo yekudhaya mutombo inoshanda kwemene imweni inotorwe ari mashakani antu otorya imweni inktorwe ari maruwa antu ofashaidze ngemvura otomwe antu opore imweni inoryiwe iri mbidzi yembiti antu otorya opora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene .Antu anokurudzirwe kunge aine fundo yepamusoro yedera-dera ,kana achishandise mitombo yakudhaya, ngekuti imweni inogone kushaishe utano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni asharukwa aita yekurwira mashakani imweni airwira midzi imweni aidhibanisa ngemvura votofashaidza pamoto votogadzira mutombo unorapa Mukuhlani webesha pamweni nemutumbu.

Mitombo yekudhaa mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorape mikuhlani yakasiyana-siyana yakaita mikuhlani yebesha, mutombo mombaishinya-shinya. Imweni inogadzire makanda akakwasharara.

Mitombo yekudhaa mitombo inoshanda kwemene imweni yakaita segavakava inoshandiswe kurape mutumbu inombaishinya. Imweni kugadzire chiso chineganda rakakwasharara kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo yakudhaya yaakuiswa mumabhuthora ,muzvipurasitiki ngemuzvibhokisi ichitengeswe muzvitora zvinotengese mitombo, ngekuti imweni inorape makanda akakwasharara, imweni inorape mutumbu.

Mitombo yakudhaya itombo inoshanda maningi imweni yaakuiswa mumabhotoro, imweni yakuiswa nemumapikiti ,ngemuma mumabhokisi ichitengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo kuti antu atenge ngekuti inorapa zvisina kujairira nezvakajairika kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombo iyi inoryiwa sechikafu nekuti inogwinyisa mwiri asharukwa ekudhaya amweni airya amweni anenge akagwinya mazuva anyamashi emene.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda gwemene, vasharukwa vakudhaya ayishandisa mitombo iyi nekuti imweni inorape mikuhlane yakasiyana siyana .Mazuva anyamashi mitombo iyi yaakuiswa mumapakiti ,mumabhotora ngemuzvibhokisi ichitengeswe muzvitora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshande kwemene imweni yemitombo iyi yakaita segavakava inoshandiswa kugadzira mitombo yekukweshesa mazino imweni inogadzira mitombo inorape kukwasharara kweganda antu onake .

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi anofanira kunge aine zivo. Ngekuti mitombo imweni inote ukosha hupararire antu agotadze kupora ukosha hwapindirira.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Kunyanya-nyanya gavakava rinoshandiswe kupiwe nguku dzinenge dzisingachaite zvakanaka. Imweni inorape mitumbu inoshinya. Imweni inoshandiswe kugadzire mitombo inorape.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anofanire kunge ane fundo maringe ngekushandise mitombo iyi, ngekuti imweni yemutombo iyi inokwanise kushaishe utano hweantu mikuhlane ikasapora, imweni mikuhlane ikapararire.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu vanofanira kuwana fundo yepamusoro deradera kana echimbaeshandisa mitombo iyi ngekuti imweni inokwanise kushaishe hutano antu akabatwe ngemikhuhlane isina kujairika kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge ane fundo ngekuti imweni mitombo iyi unokonzera ukosha upararire antu akasapora zvikazonetse kumberi.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene, imweni asharuka aita ekurya mashakani imweni asharuka airye midzi imweni shakani aidhibanisa ngemvura omwa orapa mukhuhlani yebesha ngemikhuhlani yemitombo.

Mutombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anoshandise mutombo iyi anofanire kunge aine fundo aipamusoro dera dera ngekuti imweni yemitombo iyi inokwanise kushaishe utano hweantu antu akasapora mukhuhlani ukapararira kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi. Asharukwa amweni aiite kurye ari mashakani imweni airye iri mbidzi imweni aidhuvanisa ngemvura kugadzire mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana.

Mutombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene asharukwa ekudhaya aite ekurye ukatarise goowa aitana oise shuge oifashaidza ngemvura oisa matomatisi ogadzira usavi orya.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda gwemene. Asharuka ekudhaya, imweni aiirye mashakani, amweni airye mbidzi. Amweni aidhibanisa ngemvura ofashaidze pamoto, ogadzire mutombo unorape mikhuhlane yebesha pamweni ngemitombo.